Nanso indawo yokufundela abantwana besikolo bethola ulwazi olutshiyetshiyeneyo olungatshintsha impilo zabo lakanye lempilo zemuli yangakwabo.

Leyo yimpikitsha esemnyango ekhombisa njalo elayela abantu ukuthi indawo leyi ayivunyelwa ukubhema , ukubhema kubi endaweni yonaleyo sokungabangela izinto ezitshiyeneyo.